Laco eni obedo i te ot ki cirani me kwoyo bongo ki i ngete kicaa ma oketo iye bongi piny ki cinge ma lacuc bongo bene tye iye i ngete ma tung lacam madon tye i ngete.